Matakin Kuna na farko Yana shafar bangaren sama ne na fata Sakaga fatar Ta kone da sama sama ne kawai ya kone Alamomin da yake nunawa cewa kunan nan a saman fata take Ga fatar hannu tayi ja Sannan kuma akwai jin zafi mai dan sauki Sai kuma adan kwai kunburi kadan a hannu Sannan kuma shi baya dadewa Yana warkewa cikin? Misalin kwana uku zuwa kwana bakwai Ba tare da ya bar tabo ba Sannan kuma mataki na biyu Shine yana shafar zurfin fata Na ipidamis da kuma damis Yana taba fatar waje yana dan shiga ciki Sannan ga alamomin sanan na nuna Yana ja sosai Fiye dana matakin farko Sannan kuma akwai kuraje Wanda suke dauke da ruwa a cikinsu Sannan kuma wajen kunan yakan zama hannun ya kunbura sosai Kuma akwai zafi ma Sannan kuma akwai tsanani a zafin Fiye da wanda yake a matakin farko Sannan shi warke warshi Shima yana daukan Kwanaki biyu Zuwa biyar Wurin warke wa Biyu zuwa uku Domin warke wa Kuma yana iya barin tabo Dan kadan A wani sa'ilin kuma Tabon yakan tafi Sai kuma mataki na uku Yana lalata dukkan shashan fata Tun daga kan vamis Yana kuma iya shiga har hypodamic wato cikin fata sosai ya iya lalata nama ya iya lalata kashi harda wasu sassama na jiki Sannan yana nuna alamomi musali a wannan hannun Gashi nan yayi yana nuna yin, Fari Ko kuma hannu yayi baki Ko kuma hannu ya canja kala zuwa brown ko kuma ruwan toka Baya jin zafi sosai a hannun Saboda yawanci jijiwowin sun riga sun kone Bazai warke da kansa ba saboda yana bukatar dashen fata Ko kuma sai'an yi mashi tiyata kafin ya warke ga baki daya So akwai Mahimmancin kulawa gaggawa Ana da mataki na farko ana warke idan an saka ruwan zafi ruwan sanyi Da kuma magunguna yana warkewa Sannan idan ana mataki na biyu Bukatan kulawar likita idan yanada girma ko kuma akwai kunburi Sannan kuma akwai mataki na uku Wannan mataki shima yana bukatan kulawa na gaggawa Saboda yana iya haifar da matsaloli masu tsanani A kiyaye Saboda idan anada tsanani Idan ciwo yayi tsanani ciwo yayi yawa Ayi maza maza a nemi taimakon ta Domin ya bada agaji na gaggawa Domin Rashin yin hakan Yana iya haifar da matsaloli na dindindin Wannan shine

To wannan bayani, shine umm malami nena Malamin addini na Wanda ba musulmi bah Umm yan, uwanmu kirista To kaman yaddda muka gani haka a bidiyo shine yake nuna mana cewa, wanda yake fama da lalura na rashin gani ko rashin ji, ko kuma Ciwo na shahi jiki ko na barin jiki kenan Ko kuma lalura Toh idan shi wannan Malami ya Taba shi wannan Barin inda yake damun ka Walau kanka ne ko jikin kane ko kuma wani lalura da yake damun ka ya taba ka yai maka addu'a To ina, Bada dama ka tashi sai kuma ka tashi cikin lafiyan ka ka dawokaman yadda mutane suke Toh jama'a da dama suna zuwa wannan wuri Don su samu ai masu wannan addu'a Kuma a samu dacewa baki daya Mutane da yawa gasunan sunzo al'umma ne da dama Don su samu aimasu wannan addu'a kuma kaman yadda wani wanda aka lafiyar dashi Ya nuna cewa yana fama da ciwon lalura na shashi So kuma da yazo nan wuri ya samu lafiya Kuma an cewa ya, Mike ya tashi kuma ya tashi Heya cigaba da hidiman shi Yana ma Allah godiya Da kuma shi wannan malami da, Ya ya ya Ya mashi addu'a ya warke Don wasu daga ciki ma abunda suke kiranshi dashi shine suna cemashi manzo Suna ce mashi manzo saboda ya, abunda yakeyi Suna ganin kawai yai ma'ujjiza kawai ne haka Take zuwa daga gare shi yake basu lafiya haka To lallai wannan abune dake kara sama So wannan al'umman mabiya da suke yakeyi Suke ganin ya cancanci a yaba mashi Da kokari da yake da jajircewa na taimakon al'umma baki daya Kaman yadda wani shima ya kara cewa suna da imma kana da wani Damuwa ko wani abunan kakan iya kira ka tambaya Don a kara maka karin haske dangane da wannan Taimako dashi wannan malami na wannan Addini keyi Ga al'umman shi ga al'umma baki daya Allah ya bamu sa'a ka ya taimake mu Umm kafin yadda wasu jama'a suke fadi kan wannan Da abu da ake haka

To kaman yadda naji, wannan naga wannan bidiyo shine abunda ya ƙunsa ciki, Abunda ya ƙunsa shine suna bayani ne akan magana na cutan kansa na maza Na mapitsara kenan Wanda yana da kwau Muten umm Idan ya wai yana da Yakai kaman shekara Um tala, arba'in Zuwa arba'in dasa, zuwa arba'in da, daga ar shekara arba'in zuwa sama Ya kamata ya ringa zuwa yana duba Yanayin yaya Wannan lalura yake Koya kamu ko kuwa bai kamu da wannan lalura ba Kasancewan A duba shi A tabbatar da cewa ba faruwan abun saboda idan ya kamaka to ya kama al iyalanka ne baki daya Baza'a ce wai aa kai kaine abuna ya ya zama ka ya, ya shafeka kadai ba aa iyalen ka baki daya ya shafa Saboda ita wannan cuta Ta cancer muhimmin al'amari ne, barin mana ita wannan bafitsara Kaman yadda al'umma suka fito suna Nuna abunnan dinsu alhinin su Shi wannan ranan na da ake na maganan wannan cancer din da ake Magana akai To shine ya kamata ya zama umm so maida hankali wajen Zuwa asibitoci Wajen duba yaya Yanayin ita wannan cuta take Idan ma bakada wannnan cuta ba'ace wai aa don baka dashi baka jin wani alamu ba aa, kazo gurin asibiti wurin malaman lafiya Kiwon lafiya kenan Inda ya kamata su duba su tabbatar maka da cewa a baka kamu ba Idan kuma ka kamu ne za'a ɗora kane akan hanyan daya dace a magance maka wannan lalura, shi wannan lalura na pro, cancer Na mafitsara Ba wani abu bane dazai zama maka wai, Damuwa ko jama'a su ƙamace kaba ko kuma su fara gudun ka ba aa, abune wanda allah ya sauko maka shi kuma zakazo kai control dinshi Za'ai zo a baka magani A shawo kanshi Na matsala data same ka kenan haka To in allah ya yadda shine suke bayani akai shina yanda za'ai jawo hankali ga jama'a Kowa ya rinƙa zuwa ana duba shi Lokaci bayan lokaci amma kaman daga daga shekara arba'in Zuwa sama sune ya kamata su rinƙa zuwa lokaci bayan lokaci ana duba ita wannan cuta Ko ta kamaka kokuma aa, In bata kama kaba za'a cigaba da baka shawarwari ga yanda ya kamata ka cigaba dayi gasu jama'a ma'aikatan za'a cigaba da baka shawara da yanda kamata ayi yake fama da ita

um kaman yanda wanna bayani na gan shi shi ne yana nuna bayani a kan cewan infection kenan daga cuta na infection wanda ya fi ga waya ga mata kenan wanda su yakan sa kai tsaye in sun kamu da shi wannan cuta direct ya fi sauki ga su su kamu da shi ɗin ina shi ga ne direct zuwa ga mahaifan su wanda za su iya samu za iya cigaba da basu damuwa a yau da kulum ahh kaman yanda kuma za a iya jin wannan cuta in ya kama a eh wannan lalura idan ya kama ka na na cuta na eh sanyi kenan shi ne abin da ke faruwa da ya ke kamuwa da cuta na wanda ya kamu da cuta na sanyi zai kamu da shi ne ga mata kai tsaye za zai tafi da cikin mahaifan su ne kai tsaye dun ya ci gaba da ba su matsala kuma hanyar da su kan fara ganewa cewa da sun kamu da wannan cuta na sanyi shi ne kai tsaye za su fara jin jikin su ko da yaushe ba ya masu daɗi yana ciwo kuma sannan za su rinka jin irin ƙaiƙayi haka a gaban su kuma sa’annan za su rika jini zai rika fita ko farin ruwa irin wannan so shi ne kai tsaye yana iya yake nuna alakan cewa ita wannan cuta na sanyi ya kama su, kuma hanyan da za a iya bi a gane a baje a tabbatar da wannan abu shi ne za a ba wa mutum wani dan abu da zai je ya yi fitsari in ya kawo fitsarin sai a ɗauka abun da ake gwadawa idan aka fitar da wannan lalura na sanyi ya kama shi kenan in aka gwada za a daga nan ne za a gane cewa e wannan lalura ya kama shi ya ba da eh ya kama ko kuma a’a, ya kamu ko kuma bai kamu da shi wani lalura ba na sanyi, toh daga nan kuma idan aka gwada aka tabbatar ya na da shi shine za a ɗaura shi a kan magungunan da ya kamata ya yi amfani da shi da wanda kuma za a iya ba ta tana sakawa ko turawa dangane da shi wannan lalura da ya kamu da ita dun samu yanda za a magance wannan matsaloli da ke take fama da shi ba tare da an sha wani wahala ba a wannan [errr] hali da take ciki kenan ko kuma ya ke ciki dun magance wannan matsala da ke pama take fama da shi, toh shi ne abin da na gani ne a takaice, sai kuma ainihi in da mutum ya kamata ya kare kan shi daga kamuwa da irin na sanyi da ya kan kama jama’a a a halin yau da kulun soboda irin wurare namu na bayan daki ko in ce makiyoyi da an yi amfani da su wanda ana cewar ka wanke su na kulawa da su yanda wannan cuta ba za ta zo dama su ba haka kai tsaye ba tare da wani matsaloli haka ba.

um wannan paipai yana magana akan um kwakwalwa kwakwalwa itace yauwa wata aba ce wanda take dauke a cikin kan mutum wanda itane take bada bayani da dukkanin jiki ko kuma itane take dauke da wasu mahada duka na sassan jikin mutum?? wanda ko da taba ka akayi ko ka taba abu me zafi zata iya baka damar cewa eh wannan abu me zafi ne ka cire jikinka ko kuma yayi ma jikinka zafi ko kuma wani abu ne ma sanyi kai tsaye ita kwakwalwa zata baka wannan bayani na cewa abu kazan nan shine kaza wanda ko magana ne zaka yi daga kwakwalwa ne ta kan kai ma zuciya zuciya kuma ta kai ma baki duk da ka fitar da wannan bayanai da kakeson kayi so ita kwakwalwa kuma tana da wasu matsaloli wanda suke faruwa da ita kamar shine ciwon kai kuma ciwon kan nan ya kasu ne kashi hudu akwai wanda zaka ganta tsakiya ne?? kanshi zai fara ciwo wanda zai iya causing ma ga gushewan hankali akwai kuma gefen kai wanda kamar yadda na gani a wannan paipai na da aka sanya nagani shine da kuma akan yi bayani zaka iya tackling wannan abu zaka iya ki shi bada bayani na kan wannan abu ilalular da kake fama dashi za kai kiran likitan ka da kai ma ma'akacin lafiyan ka wand ake duba ka zaka iya mai bayanin ga abunda yake damunka dangane da shi wannan kwakwalwa naka dan in ka mashi bayani daga nan sai ya ko kuma ka tafi asibiti kai tsaye dan yin bayani akan abunda yake damunka a cikin wannan kai naka dan a gano matsalan abunda ke faruwa da kai a kuma magance shi kai tsaye ba tare da wani samun damuwa ba shi ne abunda ya kamata ga kowa ya ringa kuma lura da menene yake yi wajen yadda zia zama ya dauke ma kanshi damuwa damuwowi wanda zai sa ya ringa samun wannan matsala na ciwon kai da ke faruwa na yau da kullum ga al'umma baki daya kamar yadda lokitocin ma'aikatan lafiya suke bada shawara akai ko kuma suke bayani na wannan ita kwakwalwa kamar yadda suka sa mana a wannan paipai da muka gani kuma mukayi daidai gwargwado akan abunda muka fahimta

Abinda wannan tattaunawar ya ƙunsa shine bayani akan yanda um yanda um bayani yake ƙunsa gameda kamar social media kenan a yanayin yadda hanyoyin sadarwa yanda, yanda jama'a suka raja'a akan wannan hanya ta sadarwa don gudanarda hidimomi na yau da kullum kamar yadda jama'a suka maida wannan hanya na na sadrwaa da da, da sana'o'insu ga ƴan ko kuma ga duniya to duk yana nuna cewa wannan an samu cigaba kenan ga al'umma baki ɗaya kuma sa'annan akwai hanyoyi da dama wanda jama'a suke amfani dashi dangane da wannan social media din kuma ana samun nasarori kan yanda abubuwan yake nunawa yake kuma alaƙanta wani dashi cewa ba wani matsaloli irin wannan koda aiki ansan kowanne abu da za'a fito dashi akwai illanshi akwai kuma fa'idanshi dangane da waƴannan abubuwa da za'a fito dashi, dukkan abunda zaka gani zaka ganshi yanada fa'ida kuma yanada akasin fa'idan. Yanada cutarwa kenan so amman shi wannan abun nan ɗin na social, hanyan sadarwa tanada fa'ida kwarai tan kuma da hanyar abubuwa nata wanda jama'a suke amfana dashi ba tareda an sami wani tardabi ko damuwa ba na hidumunsu na yau da kullum. To kaman yanda shi wannan yake bayani yayi bayani akai shine so, kasancewan yanda abubuwan suke to yanada kyau kowa ya fahimci inda aka dosa da kuma inda aka sa a gaba don gudanarda shi wannan tafiya na na hurɗatayya da akeyi a yanan a yanan gizo kenan kaman yanda shi muke gani kenan a taƙaice wannan bayani da zan iya yi kenan a kuma fahimtana kenan. Kaman yanada kuka gani kuma nima na gani kuma nak tunanin iyakar ƙarin bayanin da zanyi, da zan iyayi akan wannan abu, video dana gani ko kuma ince wannan abu da kuka sa mana baki ɗaya.

wannan bayani da nagani yana ya kunshi wani matsala ne na cancern mahaifa kaman yanda na gani shine ne ya kan kama ni daga gefe ɗaya zuma ya koma wannan gefen daga bisani yakan iya mamaye gaba ɗaya cikin mahiifan ma dan ya hana shi gudanar da abubuwan da ya kamata ya gudanar na aikace aikacen shi na shi wannan mahaifan so wannan lalura ba ƙankaninuwan matsala bane ga fata da yakan haifar mishi da wuraren mahaifa da wanda yana mai kyau ga kowani mace tayi kokari ta ringa ziyartan um asibiti dan ta ga menene ta ina ne ya kamata ta gane tana da wannan matsala ko kuma ta samu kariya daga wannan gudun kamuwa daga wannan lallura saboda ita wannan cuta na mahaifa cancern mahaifa yana da matuƙar tasiri saboda idan har aka ce ya kama mace toh wata macen indai aka ga ta kamu da shi toh gaba ɗaya zaka ga baza ta iya samun ciki ba kuma zata zama cikin damuwa da wajen ganin cewa yadda zata ga gini na zuban mata gaba ɗaya zata zamo ta samu damuwa wanda kuma zata san cewa daga wannan lokaci ne wannan lallura ya kamata wato kuma zata ringa yawwan ciwon ciki da sauran su ire iren wa'ennan abubuwan ko ciwon mara duk yana nuna alakan ta na cewa akwai wannan lallura na cancern mahaifa kenan tunda zata ga da yawa wasu matan idan suka samu wannan matsala na mahaifa za'a ga gaba ɗaya aikace aikace na aikin da mahaifan ke yi nasu bata iya yin wannan idan ma ciki ne ya samu zaka ga bazai iya zama ba a cikin wannan mahaifa saboda wannan cuta da ta riga ta kama shi ba zai iya yin abubuwan da mahaifa mai lafiya zata iya yi ba itun da ko zaman yaro da yake cikin baza ta iya ba saboda tana da wannan cuta da yakamata na cancer toh shine abu yanzu dai wannan bayani na wannan ciwon cancer kenan ga mata masu fama dashi Allah ya sa mu dace

Kaman yanda na gan wannan fai-fai, toh abun da ya bunsa toh ya na magana ne akan um maganin gargajiya na Hausa kenan. Yanda al'umma ya kamata kaman yanda alumma suke amfani dashi wajen gudanar da samun lafiya ga jikin su da kuma hidimominsu na yau da kullun. Toh kaman yanda shi yake karin haske na bayanin cewan kaman yanda wasu za'a ga su na yin azimi kuma su na yin wasu hikimomi na yau da kullun da za su danyi abubuwa ya haka toh shine wanda yake tadin haske a kan yanda ya kamata mutane su cigaba da mai da hankali akan amfani da magungunan gargajiya, ba tare da an samu wani da amma ba saboda shi shi wannan maganin gargajiya bai da um control shi maganin gargajiya bai da control so shiyasa dayawa jama'a suke ganin cewan wannan magani ana amfani dashi ne yanda ya kamata, ba tare da an samu wani matsala ba. Saboda kaman yanda wani za ka ganshi ya na amfani irin maganin, za ka ga ya cigaba da sha ne ya ya hau jinin jikin shi ya zama shine ruwan shan shi, ya zama duk wani abu da zai yi ba ba zai jidadi ba in ba wannan maganin ba na Hausa ya sha ba. Toh ya na da kyau mutane su ringa kiyaye wa dangane da amfani da wannan magani da ake yi na Hausa ba tare da an san menene Ƙa'idojin shi ba, kuma ba tare da an san wasu ba tare da sun san menene kuma illan da yake sawa a jiki ba. Toh shine a taƙaice wannan bayani da na abun da na fahimta kenan na wannan magugunan na gargajiya da ake na ga bidiyo ko kuma munji bayani daga bakin shi wannan mai bayani na wannan fai-fai kenan. In a taƙaice toh muna sa ran kuma dukkanin wannan magungunan na Hausa kenan ma ya na da fa'ida ƙwarai ga lafiya ga ga lafiya ma al'umma ba wanda suka kamu ma ba har wanda basu su san cewan ta yaya za su amfani da wannan magani ya zama musu da damuwa.

so kaman yanda wannan abu na cikin fai fai ya ƙwansa shine kaman wa'ennan likitoci da kuma wannan asibita da aka gina shi ko aka tanadar dashi domin manyan manyan wasu matsalaoli da ka iya faruwa wa lau la hatsari wa lau la lallura da ya taso cikin gaggawa toh wannan wuri a takaice ya tanadar da wannan guri ne dan da kuma ma aikata na kula da lafiya na dan su bada su bada gudunmuwa musamman ga lalluran da aka kawo mutum da shi dan ganin an magance wannan matsala ba tare da samun wani matsala ba kowani damuwa ba kuma kaman yanda wannan wuri yake ko muce asibiti yake yana da matuƙar mahimmanci ga kowani asibiti ke zammana akwai irin wa'ennan mahimman gurare in ma akwai irin wa'ennan likitoci wanda yakamata su suna jiran do da ta kwana ne ba tare da sun raba hankalin su biyu ba suna fama da wani gefen kuma sannan ga wani gefen kuma wanda a duk lokaci da wani abu ya faru na wanda ake bukatan abu ko na gaggawa ko kuma yake bukatan ayi shi zai gama da wa'ennan likitoci suna da suna da lokuta kuma suna zaune ne sauna da zaman irin wannan faruwan abu sa'anan kuma kaman yadda aka gani a wannan asibiti wa'ennan na'urori da ke tsaye da kuma wa'enn da ake saka ma mutum dan a ceto rayuwan shi suna da matukar mahimmanci da irin wa'ennan gurare saboda kai tsaye idan an samu wani rauni wata sashi ko wani halitta daga shin dan adam baya iya aiki yanda ya kamata toh ita wannan na'ura zata taimaka mishi wajen ya cigaba da samun sauki wanda yanda wannan wani wani matsala daga jikin nashi zata iya warware wa ya cigaba da aiki yanda wata halitta daga jikin nashi wani yanki daga jikin mutum ko halittan shi da zata cigaba da aiki ba tare da ya samu wani ba ko ya samu wani tare da zai yiyuwan wan aiki na sashin nashi daga jikin shi ko kuma daga cikin wani ɓariyi na halttan da Allah ya yi shi toh yana da kyau a irin asibitoci haka su cigaba da samun irin wa'ennan gurare musamman wanda alumma da zaran wani abu ya faru wanda ba na ciwo ne wanda za'a iya zuwa a duba ka ba na zuwa ne na abun da ya faru kuma yanda ake bukatan shi ya zamana ana samu fitina da gurare irin wannan gurare na wannan shine haka

so wannan fai fai da na gani yana nuni ne akan cewa illan da giya take dashi ga jikin dan adam ita giya tana sa wa mutum ya ffita daga cikin haiyacin shi ya kuma ringa tumbeli wanda komin tsufan shi idan ya sha ta tana daya daga cikin abun da zata sa jama'a su daina ganin shi da mutunci da ƙima a tsakanin su a cikin jama'a sa'annan kuma yana haifar ma da mutum tabuwar ƙwaƙwaluwa wanda ƙwaƙwaluwan shi zata iya sa ma mutum ya samu paralyze ya samu ciwon sashi ko kuma ya samu ya samu ciwon zuciya ko kuma ciwon ciki duka dai wannan lallura na shan wannan matsala na shan giya tana jefa mutum cikin wannan matsalolin ba tare da shi ya sunkaya kanshi a ciki wanda ko da da yarantanta ne tazo ta fara shaye shayen giya toh shikenan kuma ta kama jikin ka ta kama zata fara bin jinin ka ta far bin gangan jikin ka da wasu um wasu halittu na jikin ka ta fara basu matsala wanda daga nan kuma yau da gobe yau da gobe zaka fukanci kawai cewan wannan garkuwa da kake dashi dauke dashi a jikin ka ya riga ka samu nakasai a kanshi toh shiyasa ita giya a ko da yaushe akan fadakar da mutane da su kiyaye ta tu da dai in baka sha ta ba zata zama ta baka wani matsala a rayuwan ka kuma in ka sha ta ma sai ta saka ka cikin wani yanayi wnada ba kowa ne yakeso a ce ga yi can ya fada a cikin wannan hali da yake ciki ba na ko na cikin wani alamun hauka da mutum za'a ganshi ya tsinci kan shi a ciki ba toh shiyasa da dama kuma in kaje asibitoci da dama sukan bada shawara ga al'umma ma da malamai da pastoci sukan bada shawara dukkan mai shan giya ya kiyaye dan gudun fadawa da halaka saboda dai ita wannan abu kowa ya santa tana wasu sinadarai wanda a jikin mutum baya da bukatan su sannan yanda kowa dai ya sani bayi da bukatan su saboda idan zancen bayi da bukatan su bai da bukatan su idan yana mfani dasu a koda yaushe ya zammana ya kama shi toh shikenan zai haifar mai da matsaloli na damuna har huunshi ya samu matsala jikin shi ya samu matsala daga nan kuma zai samu sa ciwon sashi ba tare da ya san cewa ga abun da ya haifar mai da wannan ba duk wannan illan giwa ne da ke shan ta a ko da yaushe idan mutane suna wannan shine a takaice

so kaman yanda na ga wannan fai-fai abun da ya kusa a ciki shi ne a takaice bayani a kan yanda idan mutum ya daina shan taba [taa] idan ya daina shan taba yana samun cikakken lafiya a jikin shi, tunda wannan taban da yake sha yakan causing huhun shi ta daina aiki yanda ya kamata saboda wasu kafafenan na wanda suke amsan wannan iskan idan ka shaka take kaiwa bata kai mata cikin huhun yanda ya kamata, ta kan amsa wannan numfashi ne ko iska da yake shaka a takaice ba tare da ta same shi a ingantatce enough ta same shi yanda yakamata ba, ta kan same shi ne daidai ƙima ko ta amshe shi daidai ƙima idan ko ka daina shan wannan taban na tsawon kwana daya ko zuwa kwana biyu so dama wasu dama wasu yakin daga jikinka kaman gudanar jini zai ci gaba da tafiya yanda yakamata kuma za a samu rashin wannan um rashin rashin rashin gudanar jini cikin yanda yakamata, jinin ka zai ci gaba da gudana yanda yakamata kuma sannan zaka ci gaba da er hidimomin ka kaman yanda kowa ke da baƙin pata za ka ga mutum patan shii ta yi baƙi so idan ya daina sha kaman na tsawon wata biyu zuwa wata uku zaka ga ya samu sauki patan shi ya fara dawowa yanda yake, kuma shi kan shi huhun na shi zata fara ansan iska yanda ya kamata zata kuma canza akan yanda ta fara cunkusewa ta far cushewa bata amsan iska yanda yakamaceta. Sa'annan kuma tari da duk mutum yake yi in ya yi wannan shaye shayen ta fara taduwan mai to yayin da ya daina sha zai zamana ya samu sauki ya sanu sauki matuƙa sosai wajen yin tari da kuma wasu lalurori na yau da kullum wanda duk taban take iya kawowa so daga nan kuma za ka ga mutum ya samu kariya na musamman wanda mutum na mutum zai ci gaba da hidimomin shi na yau da kullun balle kuma a ce ka bar ta ne gaba daya baka tunani ka dawo duk wasu abubuwa da ka sani naka da ba ka iya yi a baya wanda lokacin da kake shayeshayen toh daga lokacin da kuma ka ka samu lafiyan za ka ci gaba da yin wannan hidimomin naka ba tare da kaji wani damuwa a jikin ka ba ko kuma wani abu ya tsaya maka ba tunda ka daina yin wannan shaye shaye na taba da aka aka yi shi a baya so shi yasa a ko da yaushe wanda za a gan yake shan taba baya iya yin abun da wanda baya sha taba yake yi saboda yana da wani garkuwa a jikin shi wanda shi kuma mai sha taba ya riga ya ya lalata wannan garkuwan na shi da yake da shi saboda shaye shayen da ya fara yasa a gaba na wannan taba da yake sha.

toh kaman yanda na ga wannan mai fai fai abun da ya kunsa shine yana bayani ne akan um cancer na maza wanda yake samuwa a cikin wuraren kusa da inda yake fisari na mutum da kuma al'awran shi gaban shi kenan wanda tana nan tsakanin wurin abun da ya kam fisarin wanda idan ta riga ta kama wani lallura na cancer ta kama wannan gefe na mutum toh shikenan fa zaka ga tana da zaran ta kama din yau da gobe idan mutum yana da hawan jini toh zai zammana ya cigaba da hawa tana kara girma tana takura shi wannan jaka dai da yake tara fisari na mutum so daga nan ne kuma zasu cigaba da karuwa tana cigaba tana har zuwa iya lokacin da zata zammana ta fara ba mutum matsala toh daga nan kuma ya kamata mutum ya da ya nemi Masana dga yaji wannan matsala ta cancer ta fara kama shi sai ya nema ina ne ya kamata yaje asibiti dan a duba shi tun da asibitocin suna da dama toh sai ya bin cika ina ne ya dace ko yafi dace wa da yaje dan a samu masilha a magance wannan matsala na da yake fama dashi tun da kaga idan akace yanzu wannan ta kamu misali tun daga lokacin da yaji alamu na sharri na canji a yanayin yanda yake yin fisarin shi toh daga nan ne zai fara tuntubin ma lokitoci yaji ya musu bayani ga abun da yake ji toh daga nan sai a iya sai a san yanda za'a mai test a duba a sa shi yanda za'a mai gwaji a duba a gan menene matsalan da yake faruwa dashi dan gudun kar ya zammana ya cigaba da girma yazo ya haifar mishi da gaggaran wata matsala wanda shi bazai iya magance ta ba kuma ko da likitocin zasu iya magance ta amma shi zai sha cikin wahala ba tare da shi ya san cewa dama zata kai shi zuwa wannnan yanayin ko wannan halin ba toh shiyasa yana da kyau a har kullun idan kaji wani chanji a jikin ka ko a wurin ma fisarin ka yana da kyau ka tuntubi masana wanda suke duba wa ko kuma su baka shawara dangane da yanda kamuwa da irin wannan matsala da take faruwa da kai

ita dai wannan cuta kaman yanda na gani a wannan fai fai tana nufi ne da lallura ne na kananan yara lallura ne na kananan yara wanda da zaran yaro ya kai manzalin daga jinjiri ya fara girma ya fara zama ɗan matashi toh daga wannan lokacin zai fara bukatan abinci ba kowani abinci bane za'a fara bashi gudun kamuwa da ita wannan cuta na kwashiorkor akwai abincin da ya dace a fara ba wannan yaro wanda kaman aka tanadar dashi domin kananan yara so dayawan iyaye su basa lura da irin wainan abincin da zaran yaro ya fara bukatan abinci to sukan dauki ko wani irin abinci ne da yake hannunsu su fara bashi toh wannan bashi da zasu fara yi bai kuma isa ya ci wannan abu ya kan fara haifar da wannnan matsala na kwashiorkor toh da zaran ya fara kamu da wannan ita cutan na lallura na kwashiorkor toh zai zammana yaron ya fara sumburewa kenan zai fara sumburewa yafara kuma ya fara um rama wanda a rasa menene shi kum cikin shi ya fara girma dayawa abun da zaka ga yana faruwa kenan ga ireiren wa'ennan mutane saboda akwai abubuwa masuugina jiki wanda shi wannan yaron ba'a fara ba shi ba so kuma ba'a fara bashi wani abu wanda zai fara bashi kariya ba dangane da anbashi wani abinci da baya gina mishi jiki da zaiyi amfani dashi ba so kawai an barshi ne ana bashi duk abun da yazo ya samu ba tare da an san menene zai je ya kai ya dawo ba kuma wannan lallura idan ta kama yaro ba'a duba ga cewa wannan yaro ne ko kuma yane dan kai tsaye zata iya kai shi zuwa ga lahira ba tare da an san sani abu ba so shiyasa dayawa zaka iyaye sukan kokari su kiyaye abubuwan da yakamata su ba ma 'ya'yan su kafun a ce an sae komai wani irin abinci ne za'a basu ba kowani irin abin aka ba wa yaro kai tsaye ba sai an tsaya an tantance shin wannan ya dace a bfara bashi daga matakin da yake koko sai nan gaba ne ya kai ga wannan mataki da yakamata a bashi wannan abinci toh dayawa abun dake faru kenan wannan shine a takaice

so bayani dai akan wannan fai fai dana gani shine bayani ne akan giya kaman yanda na fahimci wannan fai fai dana kalla so yana bayani ne akan abubuwa da giya yake kunshe dashi da kuma yanayi yanda sukan kasance a jikin a cikin ƙwaƙwaluwan dan adam so kaman yanda yake a ciki um kuma zan bada bayani shine um shi wannan giya dai kowa yasan toh ga yanayin yanda take da yanayi a jikin kowani mutum ga masu mu'amala da ita kuma suna da wasu abubuwa guda biyu wanda kan iya jawo ma ƙwaƙwaluwa gushewa daga kan seti da take kai ko kuma sa mata wani wani waswasi a jiki dan gudanar da hidmomin ta na yau da kullun saboda ita wannan giya tana da wasu sinadarai ne wanda sukan taba um wasu halittu na mutun wanda mutum idan ya sha ta toh tana da wannan tana dauke da wa'ennan sinadarai da zasuje su ɓata wasu abubuwa da suke kunshe da ita wanda bata shirya amsan su a lokacin ba ko da kuma ta shirya asan su a lokacin zai zama sun mata yawa wajen gudanar da abubuwan da akeso ta gudanar ba tare da anyi su a tsari ba ko kuma a yanayi da ya dace na ko a yanayi na daya dace toh ƙwaƙwaluwa ta badaumurni ko kuma tayi wannan abu da aka umurce ta tayi ba saboda wannan abu da aka sha a kawo wannan giyan da aka sha tana kunshi da wa'ennan sinadarai da suka ma ƙwakwaluwan karfi fiye da yanda yake da musaltuwa haka saboda har kullun shine duk wanda yake sha giya toh zaka gan yanayin mu'amala shi da kuma yanayin wasu dabio'i nashi sun sha bamban da wanda baya shan wannan giya din saboda duk idan ka duba irin wannnan zaka ga ma mutum baya son ya yi shi ba kasafa ne zai yi hi a gaban mutane ba sai ya samu wani ƙebabban guri saboda irin abubuwan da zata iya haifar mishi ko kuma ta sa shi ba tare da shi ya san cewan yana irin wannan yana yin wannan abubuwan ba wannan shine bayani a takaice

so kaman yanda muka sani ita kaman yanda muka gani a wannan fai fai kuma kaman yanda muka sani ita wannan ita muke ce ma cutan ɓargo wanda duk yaro in za'a haife shi indai baka san matakin da kake ba na matsayin jinin ka toh yana da kyau kafun ayi aure a je a gwaɗa a tabbatar da wani aji kake ko wani gida kake na tsarin yanyin halittan jinin ka da Allah yayi ma haka so da zaran in akace in anyi aure tba tare da an yi wannan gwajin ba toh shine kan sa a samu irin wa'ennan a haifi yara da sukan haife su da wannan lallura na cutan ɓargo wanda idan ya motsa ma yaro zaka gan gaba daya yaro ya fita cikin haiyacin shi ya zama cikin damuwa ya fita ba ma ya tunanin rayuwa so kuma da yawa yawa zaka gan in ban da yanzu daga baya bayn nan da aka fara shawo kan matsalan abun idan aka tashi yin aure ba'a damu da kowa yasan ina ne ajin jinin shi yake ba ko kuma inane gidan jinin shi da ya dace ya zaɓa wanda zai iya aura ko kuma zai iya dauka a matsayin shine ajin shi da zaran an samu wannan matsalan da baka je ka duba ka tabbatar daga inda ajin ka kake ba kaje kayi da ka toh shine za'a fara samun wannan lalluran na ana haifan yara masu matsalan wannan cutan ɓargo da yake faruwa wanda duk idan ka ganshi a yayin da ciwon ya tashi mishi zaka ga yana cikin abun tausayi abun alfini da kuma matsala kana ganin shi wanda zaka ganin tunanin ma idan kaje ka dawo baza kazo ka tadda shi da rayuwan shi ba saboda yanda zaka ga wani na bige bige ko wani yace a daure mishi kafa shi ko a daure mishi hannun shi ko kuma ga dai shinan dai da sauran su da yawa abun dake faruwa kenan zaka ga wasu matsalolin iyaye ko kuma wasu hidimomin iyaye ne sukan yi ma yaron ko yarinya da zaran sun kai manzalin da zasuyi ma kansu wani abu idan ba ciwon ya tashi zka ga basu iya yin ma kansu komai sai dai su iyayen su taimaka musu wajen su gudanar da wannan abu da kawai bukatu nasu da suke son su yi shi ba tare da su kansu iyayen sun kammala nasu ba dole su dawo saboda wannan lallura da tausayawa kuma dashi wannan za'a yi ma wannan yaro ko kuma ita wannan wannan shine bayani a takaice

kaman yanda naga wannan hoto shine muna da abun bada kariya na hanci ko suna kala kaman guda uku kenan toh kaman yanda nagani shine akwai wanda yake bada kariya na musamman na musamman wajen kariya ke bada kariya na musamman wajen kamuwa daga ko shaka wata cuta mai karfi wanda ka iya zuwa mutum zai iya zuwa ya shake ta ta hanci kai tsaye ya kai ma wasu sassa daga cikin jikin shi wanda idan kasa wannan abun bada kariya na hanci da ake sawa idan kura ya taso ko kuma a cikin moto kake iska yayi yawa ko kuma da zaran ance wata ga wani cuta na ko a asibiti wanda ma shine inda aka yawan amfani dashi irin asibitoci haka toh zaka ga akan samu kariya na musamman wanda da zaran wanda bayida wannan abun kariya na hanci zai zammana ya kamu da wannan abu kaman su irin mura wanda ka iya samuwa ba tare da ɓata lokaci ba wanda kusa da kusa da kusa da wanda ke fama da muran ma idan ka kusanta idan baka da wannan abun kariya na hanci toh lallai zaka iya kamuwa dashi nan take amma muddun kana wannan abubuwa na kariyan hanci wanda zai taimake ka wajen kasamu kariya kasamu tsari daga wannan mura da wannan yake fama dashi ko kuma ko wata irin ma cuta ne da ka iya yawo a cikin iska toh in lallai alayhim kayi amfani da wannan abun bada kariya na hanci toh zai taimaka maka wajen kasamu kariya da kuma tsari daga kamuwa daga wannan cututtukan dake faruwa ko da wurare ka shiga mai wari toh kai wannan warin bazai zo maka kai tsaye zuwa hanci ka ba ko bakin ka ba zaka samu kariya wajen guje ma dukkan irin matsaloli da zaka iya fuskanta na da abun da zaka shaka daga hancin ka ko kuma ta bakin ka lallai wannan abun bada kariya yana taimakawa ƙwarai da gaske ga lafiyan mu da kuma al'umman mu baki daya amma kaman yanda ake gani wasu basu damu suyi amfani dashi ba amma amfani dashi din yana da matukar mahimmanci ga al'umma baki daya wannan shine a takaice

um Kaman yanda naga wannan hoto yana nuni ne akan yanda ake samun matsala na uhm sarƙewan numfashi, kuma kaman yanda yake a wannan hoto shi ne [haa] alamu na wannan misali gargaɗi na na [haa] wannan sarƙewan numfashi shi ne ya kan nuna alaƙa yana alaƙa ne da ciwon kai yawan ciwon kai da kuma yawan majina da kuma yawan tari haka, da kuma idan anyi irin kai wa da dawowa na na na na hidiman yau da kullun yakan sa a samu duk irin wannan um yawan abunan kai wa da dawowa yakan causing wannan ya kan haifar da yawan um tari haka, so da kuma matsala na rashin bacci zai za mana duk idan mutum zai kwanta bacci zai ringa samun damuwa ba zai yi bacci kaman yanda ya saba ba kai tsaye idan ya zo ya kwanta ba. Sannan kuma mutum ba zai ringa jin daidai haka a cikin kirgin shi ba zai ji shi koda yaushe yana takure sannan kuma zai cigaba da jin um abunnan um rashin karsashi a jikin shi sannan kuma shi wannan alamu na na na sarƙewan numfashi na yanda ya bayyana misali kenan in ya bayyana shine zai za mana ƙirjin mutun ƙirjin mutum zai jishi yana riƙe ne kawai, yana da yawan tari musamman ma da daddare zai ringa tari da daddare da daddare sosai zai ringa samun wannan tari matuka sannan matsalan bacci matsalan bacci ma zai zama ya cigaba da ko da yaushe irin wannan toh shiyasa da yawan mutane zaka gan suna suna yin hidimomin su basu kusantan wurin indai mutum yasan da wannan matsalan kuma kaga yana kiyaye shiga wurin kura ko kuma yawan gujeguje da sauran su saboda da zaran yayi irin wannan za ka ga abu kankani zai zammana ya tayar da wannan cutan na sarkewan numfashi wanda zai zammana ko ya shake iskan da sauri ko kuma ya shake sa da kura ya zamana nan da nan numfashin nashi ta sauke kuma samun yin numfashi yanda ya dace ko kuma yanda yakamta ba tare da shi ya san cewan abun zai kasance ba a dai dai gaban ba

To kaman yanda yake a hoto abunda yake na gani shine um daga lokacin da aka haifi yaro daga watan farko kenan na yaro zamuce shine zai zama a farko yana bukatan nonon uwa kenan wanda shine dama sinadarin shi da yakamata wanda zai bashi kariya ta musamman da dukkanin rayuwan shi daga wannan lokaci kafun ya fara cin abinci. So sai kuma abunda yake yi da zaran yaron ya fara a wannan wata nashi na farko shine a nono shine dai dama wannan kai tsaye za'a cigaba da bashi abunda zai zama ana ganin yaro da shine dai ga yanda ya fara motsa kanshi da gane irin abubuwan da yake koyi da shi irin wannan haka yaro zai zamana yana ɗan motsa kanshi idan aka ajiye shi kuma zai cigaba da mutsu-mutsu da suran su sai kuma daga nan dai anan zai fara ɗan jin sauti haka ana nan ana nan yana ɗan jin sauti daga nan zai cigaba da ɗan mutsu-mutsu ya motsa kanshi ko ya tsaida kan shi yaji magana haka, sannan a wata na biyu shima zai cigaba da wannan ɗan mutsu-mutsa da ya saba still dai ana bashi nono ko da yaushe ana bashi nono dai to zai cigaba da wannan mutsu-mutsu da ya saba da kuma ɗan juyawa yana motsawa kaman dai yanda aka san ƙaramin yaro jinjiri kenan keyi. Shi kuma kaman mataki na huɗu na uku kenan zai zamana yaro yana dai shan nonon nan zai cigaba da motsa kan shi ya tsaida kanshi ɗin ya ɗan mommotsa dai irin wannan ya ɗan fara ɗan alamun dariya yana dariya yana dariya yana ɗan motsawa yana motsawa daga nan ma inda wani abu a kusa dashi zai riƙa kai hannu yana kuma ji yana sauraran menene ake ce mishi ko kuma menene ake faɗa da sauransu irin wannan yana fahimtan menene. Daga nan kuma zai ci gaba a hankali a hankali a hankali har ya fara gane ina ne aka dosa ko kuma me ake nufi da abu ko dashi akeyin maganan koko ba dashi ake yin maganan ba a hankali a hankali yake wannan abun shine dai a taƙaice wannan bayanin.

a wannan hoto da nagani matakin da yaro yake na wata goma sha takwas wannan yaro da yake a matakin sha takwas zai iya yin ka magana ya kiran maman shi da baban shi da misali a wannan mataki sannan in akwai wasu en uwan shi duk zai iya kiran su kuma sa'annan akwai wani abu da zai so shi da kan shi zai yi ba tare da an mishi ba sa'annan kaman wajen yin abunnan wajen yin abu zai so da kanshi ne zai yi sai kuma kaman mataki dai haka na gaba shi kuma idan yazo zai so ya ci abinci da kanshi ne ba tare da an bashi ba a baya kaman yanda aka saba kuma sannan zai cigaba da tafiya kaman yanda dai aka saba yara suna yi kuma yana iya yi da takalmi har zai zo a ga yana zai zo ya cigaba da yi da takalmi wurin yin magana kuma zai fara yin magana um da en uwan shi kila wanda zai zama wanda zai zammana ya cigaba da yi ba tare da an samu wani damuwa ba wajen wajen gudanar da abubuwan shi ba wajen wajen kuma haka abubuwa take kiran kan yi shi ko kuma ya gama irin wannan koda hawa ko misali daga wannan lokacin zai ya gama ko kuma a zo a wanke mishi irin wannan toh duk daga nan ne abun zai fara daga yana cigaba yana cigaba da yayin da zai fara ma kan shi wasu hidima kaman yanda dai kowa ya sani cewa shi yaro dai a koda yaushe yana neman taimako ne yana neman taimako ne na wani gaba dashi ko kuma na iyayen shi wanda ysan bai iya komai ba amma a nashi sai yayi kaman shine zai yi ma kanshi ba tare da anyi mishi ba saboda yana gani shi yana kara wayo yana da hikima da zai yi wannan abun wanda da zaran an ga zai yi baza a barshi yayi ba iyaye ne zasu zo su taimaka su mishi wannan abun ba tare dashi yana nuna yana so kan shi yayi wannan abun shinee abun da na fahimta a nan fai fai

kaman yanda naga wannan hoto abinda ke cikin wannan hoto ya ƙunshi wasu manya-manyan gurare ne kusan guda biyar wanda sune suke ƙoƙarin ɗaukan ɗawainiya na wannan abubuwa na na hidiman asibitoci kenan za mu iya cewa kaman yanda yake na mataki na farko shine yakeda wa inda suka ƙunshi manya-manyan jami'ai na daga ɓarin gwamnati zuwa ga ma'aikata na ɓarin kiwon lafiya kenan sa'annan kuma kamar na mataki na biyu shine waƴanda suke bada gudunmawa danganeda kula da waƴannan lafiya ko ince asibitoci da suke ƙarƙashin wannan gwamnati kenan da sauransu su kuma in muka juya na uku akwai wurare da aka samar dasu ko kuma waƴansu wurori ko kuma waƴansu munufofi da aka gindaya su ga wasu ƙungiyoyi wanda sune suke ɗauke da wannan alhaki na wannan hidimomi da bada dama da akeyin wannan abubuwa sai kuma akwai wannan na huɗu uku na faɗi kenan akwai yadda gwamnati take gudanarda hidimominta dangane da waƴannan gurare na kula da lafiyan al'umma baki ɗaya kasancewan duka abubuwan da za'a yi yanada ido kuma tanada wanda sukan tsaya su tattauna su duba waƴannan abubuwa dake gudana sannan kamar na biyar yanada ainihin jami'ai wanda zasu duba daga mataki na can sama zuwa mataki na ƙasa don gujema wasu abubuwa da ka iya dawowa wanda ba'a san dasu ba kuma sunada tsare-tsare da suke bada, kusan tsare-tsare duk da ya kamata ya gudana a waƴannan gurare da aka samar dasu don gudanarda waƴannan abubuwa baki ɗaya da zaran anga wani abun da ba daidai ba sune suke da alhakin su sa ido su fahimci menene ke faruwa tunda sunada jami'ai wanda sukan taya su sa ido dangane da faruwan wannan abu ba tareda an sami wani matsala ba wannan inaga shine a taƙaice bisaga abinda na fahimta.